Chin chin na very nice snack, to mek am dey simple di ingredient no plenty, you go just get flour, get milk, get butter, get flavor when you don miss all together, add am small water mix am, form di dough den yoh con cover am for some minute, so dat in go rise small, when in don rise small, you go bring am come out, cut am into small, small, small, small pieces, when you don cut am into dose small pieces, yoh con put am inside oil wey don dey boil to fry am, when you don put am inside dat oil wey dey boil, fry am for some minute, den di thing go colour go con dey change to some how brown, when e don dey change to dat brown you know sey in don done, den yoh bring am out allow am to cool. Chin chin na very nice snack because anybody fit chop am, children o, adult o, old pipo anybody fit chop am, parent de fit carry am put for deir children lunch box so dat after de, when de go school during break time, de fit carry am with cold drink use am for lunch break, even adult too you fit dey watch film, instead of pop corn, you carry chin chin with ya drink, use am watch your film, or use am just relax, even if you wan use am chop am as normal food, you still fit do dat. If you use am for breakfast e go work, if you use am as normal snack e go work because di pipu dey tie am in different sizes, so any amount wey you wan buy you go see buy for supermarket o, for kiosk o, if you wan use your hand do for your house too, you still fit do am because e dey simple.

Pof poff as local man like us we dey call am poff poff, poff off na a very nice snacks wey we dey chop for nija everywhere both east, west, north and south, den dey chop meatpie. Poff poff na e dey healthy and di ingredient wey dem dey use mek am, e no plenty like dat. So even if u no get plenty moni, you fit still do poff poff. If you no fit still even do am, plenty places dey wey ple ty shops dey all those small small shops even for all those mama put dem de dey do all this pof poff. Even if you no fit do am, you fit just buy and e no dey cost too much. Dis poff poff wetin de dey use do am na floor, oil sometimes peper, baking powder, water. Sll dis things na wen you don mis am together e kon like dough den you kon leave am small wen e don rise you o kon cut di quantity wey you won use. Den inside hot oil wey don dey boil, put am inside na deep frying you go use no be shallow di oil go cover di poff poff wey you don put am inside, you o cover am you o kon fry am till di thing don dey begin brow you no go allow am mek e burn den you o kon bring am out. Dis poff poff na different way wey you fit use chop am too, you fit chop am as breakfast, as with akamu or chop am snacks with you cold chill mineral. Dat time wey we dey small wey we still dey go school, mama go give us wen e don fry poff ppoff finish, go put am for our bag we o carry am go school during break time we go dey chop pof poff use am drink our zobo. Even if you get moni you buy mineral drink am with poff poff na very healthy because if you cho am plenty, before you know your belle don full. Pipu dey even adult dey chop am e dey dey nice. Some pipu dey add sugar for their own depend on how you want mek your want mek your poff poff taste. Some pipu dey prefer salt all dey dey sharp depend on wetin you want. So poff poff na very healthy and delicious snack for ninja here, e dey everywhere, anywhere wey e enter, any part of nija wey e enter, you must see poff poff even if di place even if you no dey speak their language, dem get poff poff if you find am you go see poff poff buy. Try dey buy poff poff because e get some small small nutrient wey dey good for bodi wey dey inside poff poff wey we suppose dey get.

People wey dey farm catfish dem dey farm catfish because di fish na very nice fish di thing dey survive anywia even if water no too dey catfish outside water di thing fit survive up to thirty minutes sef, e never die unlike other fish wey be sey once water no dey, small time den don die but catfish even though water no plenti or even though outside water, di thing still fit survive na very very strong fish and people like catfish because meat plenty for di body so if dem dey go chop peppersoup like dis point and kill now dem go enjoy am well well because catfish dey get meat unlike other fish wey bone dey full di body catfish own na plenty meat dey am Catfish dey come in different sizes, di big big ones, di price dey dey high all dose ones wey no too big, the price no dey too dey high People wey dey farm catfish, dem dey try to train their catfish dey feed am well so dat hin go big and when e big dem go sell am high amount, then when dem sell am dat high amount, dem go con mek better money inside. Catfish also na another fish wey be sey when dem dey together inside di pond, if one fish sick di sickness no dey affect all of dem together na only that one wey don sick na im di sickness affect except anoda one don sick na so e dey be for catfish, unlike other fish wey if one sick small time, di sickness don affect every fish, before you know, you don lose all your fish. no be so e dey be for catfish. catfish na very strong fish wey dey survive any environment at all.

So African pear, African pear we dey call am obe for ibo, na very nice um, na very nice pear because dis one na de dey small, no be like avocado wey be sey, avocado, dis one na dem dey come small small, and di body dey black, e dey black wen in don, wen in don bla, black or dark blue wen in don ripe or somehow purple. How dem dey carry prepare am be sey sometimes some pipu de go boil water, wen de boil water, dem go con throw am inside di water leave am for some minute, den dem go bring am out, dat time di thing go don dey soft, wey be sey if you chop am, di oil everything go dey, e go dey enter your body dey sweet, very nice. Also another way den dey carry cook am kwa, den dey carry prepare am kwa, na if dem roast am. Dose pipo wey de o con put am on top open fire like dis, con put am, di fire no go touch am o, de go di heat from di fire go con roast am di thing go con, go con soft. So dose pipo wey dey sell corn for road, sometimes de go wen de dey fry deir, wen de dey roast deir corn de go put some of dis err local pear by di side, as de put am by di side now, wen you buy your corn yoh con buy pear, two of dem, if you chop two of dem, omo di thing dey go well, well well. So na so di dis thing dey grow, di tree no dey too big like dat and wen di seasen come, one tree fit produce more dan five hundred, more dan almost, more dan five hundred pear sef depending, and di thing dey very, no dey quick die, no dey quick um, no dey quick um get any, once di season reach e must produce um, wether rain fall or rain no fall, once dat season reach e must produce, na very nice fruit and very healthy too, with healthy oil inside.

Water melon na very healthy fruit, di fruit outside dey green and di inside dey red. Di good thing thing about water melon be sey, once you cultivate am, harvest am, any part of di water melon, you fit chop am. All di parts from outside reach inside dey edible. Di seed dem fit chop di seed too, di seed, dem don do research find out sey di seed, dey help cure, or e dey help to treat some, target some cancer cells, to kill dem. All those cancer cells wey dey cause sickness for person body, if you dey chop water melon seed steady, e go dey target those cancer cells, dey kill those cancer cells small small you go get yourself. Water melon dey very high, di thing get ninety two percent water, meaning sey e dey help fight dehydration. If weather dey hot, you chop water melon e go cool you down. Water melon dey come in different sizes, some water melon dey seedless meaning sey seed no too dey inside, those are different kind of specie of water melon. Water melon follow for di cash crop wey we get for Naija. Many people dey farm water malon dey use am dey raise money dey train family, dey do one or two things. Water melon na very healthy fruits wey some people dey use do smoothie, dem dey put am for salad, e dey, dem dey use am do many things. So water melon dey good, make we dey chop am steady.

after farmer don farming season don finish farmer don harvest de tings wey him plant finish wetin him go do now be sey him go carry those produce wey him don harvest pack dem come put am for bag like example of dis potato wey dey here now wen dey don harvest dem finish because wen dey harvest am dey de dey different sizes some dey big some no dey too big some dey small so wen dey go come pack dem separate separate dey go carry de big ones put for one bag carry de medium ones put for anoda bag carry de small ones put for anoda bag why dey do am like dis be sey so dat because de price no go be de same and maybe de market wey dem dey sell de different sizes no be de same so wen dey don separate am like dis for different bags de ones wey dey go different market dem go come send am go dat market and den dey go know how much dem dey expect from de ones wey dem sell go one market depending on de size e dey good dat way so dat e no go mix everyting up and dey also bag am dat way de kind of material dey use bag am no be polythene wey be sey heat go dey do de potato or de produce inside dem go use bag wey breeze fit dey enter small small so dat de produce wey dey inside no go small farmers no go spoil rather farmers dem dey sabi de particular type of um bag dem dey put am inside dem dey put de produce inside wey go preserve de produce until e reach market even reach de consumer hand

corn na produce wey dey dey plant during de rainy season and after dat rainy season period around dat kind um april may june period den after dey don harvest am de de stem go come die but de corn itself wen dey don collect wen dey don harvest am dey go come pack de ones dem fit sell within dat period de ones wey dem no fit sell dey go come preserve am dey go come store am and de place dey de store am dey de call am barn dis barn now dey de do am in a way wey be sey breeze go fit dey enter so dat de corn dem no go spoil because if um heat come de dey inside de room if de humidity dey sey na humidity de humidity dey high de corn dem go spoil so e good make de barn get enough air to enter inside why dis ting dey necessary because corn now na only one period of time wey him dey fit produce de oda remaining time of de year corn no fit produce so those times wey be sey corn no dey grow na dat time dey go come dey sell those ones wey dem don store for de barn den pipu wey be sey na dia work to um sell corn dey go get a lot of income dat period because corn go dey scarce so de price of corn go go up dey go get na dem go get corn to sell and den pipu go buy pipu go pay maybe times two or times three of de price of corn normalnormal during de season dat is why e dey necessary to get barn wey you fit store your corn so dat wen you don harvest plenty you go sell some keep some.

Dis budding plant um na two things, e fit be mean two things, e fit be you know wen you plant seed small and e come grow small come out from ground dem dey call am budding plant, but for agriculture kwa na e also mean anoda thing wey be sey you fit carry one plant carry am join body with anoda plant especially de dem dey use na fruit wey dem dey usually do these things most times. Wen dem carry one one fruit join am body with another fruit, send then only one tree now go come dey produce two different type of fruit na im dem dey call budding plant for agriculture. So pipo wey dey do dis type of experiment na people wey be sey maybe dem no too get space wey dem go plant all di different kind of plant dem wan plant or pipo wey be sey um di di area wey dem dey no dey support dat particular plant if dem plant am, so dem go use am join body with anoda plant wey be sey e dey do well for di area then dem go come use dat one join am na be budding plant also kwa like I sey before, budding plant fit also be small plant wey you see wey e don plant now wey e don grow small come out shoo shoot out head small, dem dey call am also budding plant so e depend on di context where we dey talk wey we dey discuss two of dem dey correct depending on di one wey you wan use if na for di one wey join body with anoda plant, dat one too dey if na di one wey e just grow small dat one too na budding plant.

wen parents dey go farms sometimes dier children de follow dem wen dier children follow dem de reason for following dem kwa de different sometimes de just one fellow dem go play for de farm some de follow kwa go do some work for rural areas wia be sey na de family be de main work force for de farm so wen de family wen de fada and de moda de go farm dier children go follow kwa wen dem de very small dem go follow so dat dem go dey learn or wen dey don grow small wen dem follow now so dat dem go fit help kwa anywhere wey dier power reach dem go help no be sey dem go come come de play dey no wen dey go de farm kwa dem go de learn one or two things about how dem de carry do de farming even some kind plant dem kwa dem go dey know how de wetin de plant be and how de plant de work how e dey grow and everything so e dey useful kwaif as a family if una dey go farm as a husband and wife especially for rural areas if una dey go farm make una carry de children kwa as for de farm kwa you go allow dem make dem chop one or two natural things wey dey de farm no be every time dem go dey eat processed food all dos fruits dem all dos vegetables like cucumba tomato as dem dey grow for de farm you go allow de children kwa make dem dey chop am so dat dem go dey understand how de de de plant and everything de work e dey good for dier body e dey healthy for dem dem go also dey learn about nature about farming and how to generate income kwa from farming e dey good to de carry your children de go as dem de learn one or two things kwa from you so dat wen you no fit do de work again children kwa go take over from you and continue de business

Di picture show pikin wey dey for farm, wen [2] wen families dey for village dey go farm e dey necessary to make dem dey carry dia children dey go farm becos wen dey carry dia children go farm di children go dey learn one or two tins inside di work wey di family dey do den dey go dey learn one or two tins about farming dem go dey learn about some seeds, about some fruit, about some vegetable how dem dey take plant am, how long e dey take before di plant go grow, how long e go take before di plant go spoil if dem no [urn] preserve am well and most of dis cash crop if di children learn how to farm am dem learn how to cultivate am e go help dem also becos no be di parents dem no go dey around forever so wen di parent dem don tire to go farm dis children now becos dem don dey follow di parents go farm for long dem go fit continue from where di parent stop den dem go carry on from where di parent stop sey dey make money from dis farm too so is necessary make families, make papa make mama dey carry dia children dey go farm once in a while e dey necessary.

Dis picture I dey see here look like fish. De don one nice fish, so na fishing. Fishing na very very important aspect of farming in agriculture wey many pipo no really understand and e dey, e dey very lucrative especially if you know di business well, if you understand di kind of fish wey pipo dey like and di kind of fish wey be sey if you go into am pipo go patronize you. fishing na very technical thing, e no be everybody wey sabi fish. If you no sabi fish, you go mek mistake well well, so is good um if di fish, you dey teach pipu around you, so dat you go get pipu wey sabi fish with you. so dat, you go understand di kind of fish you go catch. Some fish na, dey very very, if you catch dem dey no dey, if you comot dem from water for long time de go die immediately, but some fish, de fit survive outside water for some minute, so you need to understand dis type of fish and understand where and where you suppose go catch dis type of fish and know di type of fish you go catch because no be every fish wey pipo dey chop, so you go know di areas wey dis fish wey e dey find dey and you go know how you go carry farm dem, know di kind net, know di kind basket wey you go use, some fish na net de dey use catch dem, some na basket, some na hook. So no be every kind of fish wey you go use, every kind of just like for farming um, for fishing na differen kind of tools de dey use, no be the same tool de dey use catch all di kind of fish. So you need to understand how, fishing work and understand di kind of tools wey you go need to use to catch di fish and know di lucrative, um, kind of fish to fish, so dat you mek money from am and also teach pipu around you, teach your family dem, so dat de go follow learn how to do di work and also generate income um for dem sef.

Cocoa pod na na di pod wey be sey cocoa seed dey dey inside. wen di tree don grow finish, e go come produce wetin we dey call cocoa wetin we dey call, cocoa pod, and dis cocoa pod na wen in dey small in go in dey dey green wen e never ripe, wen e don dey ripe, di colour go dey change, di shape be like pawpaw but small size of pawpaw, di seed den wey dey inside na im be di cocoa seed. Na di pod wey hold di cocoa seed dem, di pod na wetin dey dey inside, e dey dey do like e be like juice, or e be like [urn] something wey be sey, fibre fibre something wey be sey we fit chop wen e don ripe, if e don ripe you fit pluck di cocoa pod chop wetin dey inside but di seed you no go chop am, na di seed wey you go dry, den e go turn to cocoa we we go turn to chocolate later.

Dis woman dey dry coco seed under sun, wen e don harvest um di coco pod finish, chop wetin dey inside becos e dey dey wet den you go kon carry di seed wey e don, wey e remain. Put am under sun, spread am ontop dry surface under sun for some days, wen you don spread am there you go allow am make e dry wen e don dry finish, dry well you go kon carry am fry or roast den grind am, dat powder wey you don grind am come out na im be di chocolate. Some pipu dey use di chocolate like dat some dem go kon process am into oda chocolate tins wey we know like, all dose chocolate candy, chocolate flavour drinks dem na so dem dey carry produce all dose products wey we sabi well.

Cocoa tree now also on di topic of cocoa. Cocoa tree na na di tree wey be sey im dey bear di cocoa fruit so dis cocoa tree na e e no dey too grow tall like dat um e no dey too grow, if you plant di di seed today within next three years di cocoa go begin produce. So cocoa no be something wey be sey you go come dey wait five, ten years before no Once you don plant am before di thing go even grow finish, di thing go don dey produce seed and one cocoa tree dey produce plenty cocoa pod Di cocoa pod wey one tree dey produce dey plenty well well and e fit, e fit even, e fit even eh di seed wey um from one tree alone don ripe dey dey go plenty well well wey be sey e fit bring out better cocoa seed so cocoa for cocoa e need plenty e e no even need too much too much land because only one, one tree go produce plenty cocoa pod so with small por portion of land, you fit actually start cocoa business if you if you want because di tree dey di thing, di tree dey produce very very well di cocoa tree dey produce plenty, one cocoa tree dey produce plenty cocoa pod um so you go no sey di property wey you get if e no too big you go know how you carry manage am, but you go know sey you go still make money from di business too

Coconut tree. Coconut tree look like eh e look like palm tree from far If you dey look am from far im and palm tree dey almost look alike but no be di same coconut tree na, na very, na very um na tree wey be sey di thing dey grow, but di coconut wen e never too grow na im go begin produce produce um coconut fruit, coconut na wen e go begin produce coconut but di tree na no dey stop to grow e go just dey grow dey go, e dey grow tall well well, so e get where e go reach kwa you no fit use hand pluck am again. Is either you go call pipo wey sabi climb di tree where dem climb am, dem pluck for you or you go dey for ground wait wen anyone don mature finish, im fall, you pick am, you peel am chop am or do anything you wan do with am Di tree na di way di leave of di tree carry dey im dey provide, im dey do shade for pipo especially pipo wey dey go beach wen dem don dey host dem under coconut coconut tree, becos di thing go dey provide shade for dem wen sun dey shine di tree na go come go come stay under di tree. Wen dey under di tree sun no go too um knack dem again. So na so di tree dey be, e get as di tree dey be and wen di one wen di one branch of di tree don dey old im go come die im go come die, come break fall out, so dat one na hin be di coconut tree.

Base on di picture wey I dey see here, I dey see hip of coconut wey dey don harvest finish, pack am dey wan sell am. Dis ones wey I dey see e be like dey neva ripe finish becos dey still dey shine green small some how, so di, di meat inside di karnel neva really ripe finish but di water still plenty, pipu wey dey go beach wen dem buy dis type dem go kon open am drink di water but if you wan enjoy plenty meat you go allow make hin ripe, make e mature well before you go harvest am but dis one e be like sey na so dem wan sell am, many pipu get different reasons for buying coconut to chop, some pipu na just to drink di water, some pipu dem wan chop di meat some pipu dem wan use di coconut oil or coconut milk use am cook food. So different reason dey wey pipu dey buy different type of coconut, dis ones dem don hip am dey ready to sell.

corn also follow for, one of the cash crop wey we dey tok about because corn na, corn dey, na seasonal, na actually seasonal, seasonal crop, but sometimes e get um barn e get wetin we call, corn barn, wey de dey use, wey de dey store, corn when de dey harvest am finish. so corn na, corn, na around, especially for nigeria na around dat kind, april, may, june period, dat time wey rainy season start new, na dat time wey be sey de dey plant corn, na dat time corn de dey, na dat time we dey get fresh corn. so i yo dey too tek, if you plant corn na under, two to three weeks the ting don dey grow, the ting after one month plus the ting don dey even produce, corn. so corn, corn, corn na very, na also, na also a very lucrative cash crop because, within dat season, within dat season, because many pipo no get proper way of storing dis corn, but within dat season, because when you plant a corn, harvest am, pipo dey mek lot of money during dat period, because pipo na, cos of sey in dey too see am. so when den see am, pipo go pay, good money to chop the, corn dat time wey de don see am. so e e e e if you get small portion of land kwa, you still fit plant am, because if you tek one corn, you just need only one or two seed wey you go plant, when you plant dat one or two seed, before you know it the ting don, sprout. after e don sprout, after a while kwa the ting go con grow. when e don grow, the the corn kwa go con, when in don come out, dat time you begin harvest after one month or two. begin harvest, sell, and na very lucrative business during di season.

to harvest corn, to harvest corn no too hard but di tin be sey because sometimes wey dem most times wen dem plant am di number of corn wey dem plan wey don grow dey plenty and bicos many of our local farmer no get mechanized dey no dey do mechanized agriculture so den go con dey harvest am one after di other and in dey very time consuming and stressful because of in dey plenty and e need to do am one by one. but if sey na wen mechanized farming dey now dat whole process na de o tek a few minut or hours clear di whole farm but since na with hand na either you call plenty pipu wey go help you harvest or you do am by yourelf and e go tek a lot of time and energy to harvest even self to even transport di tins wey you don harvest and after you don harvest di corn, di di remaiing root abi shoot i mean sterm of di corn da won o kon die no be tree wey be sey after season e go kon kon no in go die after e die e go need to plant anoda wan for di next season so na so corn dey do. after e don plant am after two to three month, in go don dey ready den after e harest am. di tin go tek some few weeks kwa den di stem wey e leave behind in go kon die some dey use am as fue fo fire, some dey use am as feed for animal. some dey use am as anything. so wen e don harvest am e e don harvest am depending on how your harvest carry plenty, is either you sell all or you get proper band, you fit still store am if e store am kwa wen no be season, you still fi sell kwa get you money.

crop crop na like um plant plant wey be sey from seed na where you plant de seed de seed dem go come grow come produce eida vegetable or eida fruit o na im be crop na dos crop na sometimes now na only for depending on de scale wen de size of something you dey do sometimes na only for family feeding sometimes kwa na for na for um commercial commercial na so e go you go do am in bulk wey plenty weda in plenty wey im plenty you go come sell sell am make money continue de process kwa so crop now na na dis na plant kwa wey e don wey e don plant wey e don grow wey don grow reach harvest time wey don reach harvest time den dem go come harvest am or cultivate am any how you wan pick am you pick am weda you harvest or you cultivate am den you sell make money or use am chop you and your family to survive so na im be crop i could get different kinds of crop e get some wey be cash crops some na fiba crop depending on de kind of crop de seed wey e plant na im go determine de type of crop wey go wey go come out all crops no be de same crop dey different different so you go know de kind crop wey you dey find so you go know de seed of de crop wey you dey find den you go plant am wen time reach kwa you harvest am you go know de crops wey you want weda na weda na for cash or na for feeding

step by step on how to do CPR CPR na wetin oyibo dey call cardio pulmonary resuscitation wey be way to press person chest and give mouth-to-mouth air if e faint wen e breathe or heart stop e fit safe life if person no dey respond again o wetin you go need your two hands clean clothes if e dey available and de courage for you to dey act de steps to perform dis CPR na tap de person for shoulder shout you dey hear me? if e no respond check if e dey breathe o if e no dey breathe or chest no dey move start CPR sharpsharp shout for help or make person around call ambulance or rush go hospital put de person for flat ground make sure sey him neck straight put your two hands one on top de middle of de chest press de chest hard and fast press down like two inches deep do am hundred to one hundred and twenty times per minute o like make e be like de rhythm of staying alive song pinch de person nose close blow air enter de person mouth two times make sure sey e chest rise as you blow continue dey press chest and blow air back to back until de person wake or help show important tings wey you go remember for dis CPR until person start to breathe or medical help reach o if you no sabi give mouth-to-mouth just press de chest non stop act very fast o because every of de seconds like dis matter for dis CPR remember sey health na everybodi work o

Chestnut na another healthy food or nut wey dey available for di world. E dey grow mainly for eastern Europe, European countries. Chestnut na very rich nut wey get plenty carbohydrates inside, e also get fat, also get protein. According to research na also one of di very few nuts wey get vitamin C inside, e dey very healthy. Dey are different, e get different way to prepare am, some pipo dey like to chop am raw but e get as di taste be if you chop am raw so, e dey advisable sey de roast am, some pipo dey also boil am, di taste dey e dey get dis sweet taste after dey don boil am, some pipo dey roast am open am chop too. Di chestnut e dey, e dey um, e get some kind flavours wey dey inside wey dey mek di thing dey taste somehow like sweet potato, e dey taste somehow like sweet potato dat is why, becos of di high carbohydrate con ten t and if di thing don stay for long, di carbohydrate con ten t now go come change to glucose dats why di taste dey dey very, somehow very sweet, dats why pipo dey like am. Dey fit even also grind am too, wen dey grind am into powder, dey go use di chestnut powder bake things like bread or cake depending on how you wan use am. Na very versatile nut wey pipo dey use for European country even for Africa.

Dis picture na picture of drone, drone na, na minim helicopter or wetin sometin wey dey fly wey dem dey control wey get [urn] center controller, so dat wey be pesin wey dey for ground go dey control am as im dey fly. Dis drone now fit cover large areas so as somebody wey get big farm, some pipu get farm into acres of land so instead of to dey use leg around dey inspect di farm dem dey use drone, dis drone now go help dem to see all di areas of di farm if [urn] if crop dey die somewhere dey go fit go direct to dat place understand wetin dey happen, if pipu dey thief dia crops somewhere dem go fit see di area where any tin dey happen, so na very useful tool to get expecially for modern [urn] farming. Any body wey dey farm large scale modern type suppose get drone, e go help am alot to secure im farm.

e dey good wey be sey wen person don work finish im go relax take time serv imself well eat better food drink better drink diz women wey dey here na de way their face look ebi like dey don work well well e look like sey dey don tire and you know for our rural area wen these women go farm finish dem go come back late in the evening time dem go come relax sit dan togeda de chop dey drink des people dem dey look like dem dey chop bread and tea dis type of thing dey help togedanes especially for family wen de parents wen de sistaz wen de brodaz dey come togeda dey eat togeda dey gist dey share experiences e dey make de family bond dey grow e go make de love wey dey between de relation dey grow also de people dem wen dey come togeda dey cook togeda dey chop togeda e show sey dey love each e de good wey be sey if you go work finish especially dis one wey de go farm farm na very tedious work na very hard work wen dey come back togeda dey gist togeda express dier emotion togeda chop togeda na very good activity to carry out within relatives especially for local setting like dis

dis days wey be sey very early in de morning fada of de house done wake up dress up begin go work de next time dem go see am for house again na in de evening wen him don come back and wen him come back him don work him don taya go go sleep de next day him go wake up do de same ting e dey help once in a while make de man and him children make dem hangout together relax play gist chop together drink together as dis picture dey show a fada a fada and a son wey dem dey laff dey chop dey drink together e de dey necessary so dat de parent go build some bond wit dia children also use opportunity to teach dem one or two tings about life no be everyting be work work work sometimes you need to take out time bond wit your children especially as man because man now dey always go work so him no go too get dat time to spend wit him children so like during weekends maybe wen him dey leave or for public holiday e fit take dat time hangout wit him children eat together share experiences wit dem e dey help build bond and de children go dey learn one or two tings from am because no be everytime wey him de dey around so dis time wey be sey de don dey together e go take opportunity learn one or two tings him kwa go get chance to teach dem one or two tings

like sey enjoying enjoying a local meal a local meal if you see de picture um de de lady sit dan for outside um fowl okay that is duck fowl sef dey dey where she dey de sit dan for mat for outside de food de for inside tray for her front as she dey use her hand dey chop am you discova you know sey for nigeria many of our local meal like our garri and soup na hand we dey use chop am no be like made of dis english food wey dem dey use fork and knife and spoon no most of our local dish na hand even if you dey chop like yam and oil kwa you go see sey na hand wen you use hand you go fit enjoy de food well no be every local food wey you fit use fork fit use fork or knife or spoon you no go really enjoy am and looking at de way she dey chop de thing you go know sey de food sweet am well well even fowl duck wey de beside am sef she no even mind she no even throw some for dem she just dey chop everything and na two plates na im de her front and as she sit dan for front of mud house on top mat as she dey chop de thing de smile she close her eyes sef which means de food she de enjoy am well well um and so many local food kwa for naija diskova sey na hand wey you use hand chop am you go you go you go enjoy am pass wen you use spoon or fork um so na so most of our local local dish or local meals na so e bi and dis woman aldo i don't know weda na naija woman but de food i no really see de food clear but e show sey she de understand she de enjoy am very very well de way she carry close her eyes dey smile de chop am

We discover sey pip for village den dey live long pass pipu wey dey township and de dey dey healthy too and their bodi dey stong well well. for my village e get pipu wey dey hundred and dey still dey waka with their two leg dey see road clear. No e no be like dat for township. Dis thing na di kind of food wey de dey chop for village. Sometimes di kind food wey de dey chop for village, if you find am for township, you no go see. Even f you see am for township di price go dey too costly because di cost to transport am from village come township dey very very high. So dats why for village you go dey see sey de dey healthy be cause of all those na wey den go enter fam go plug or enter farm go carry cook, e dey very easy and simple for dem unlike us for township here now wey be sey before we go see those food, we fit no even see am and even if we see am, di price go dey too high. Even if you see am, di price go ey too high, even if you see am and you get di moni, you fit no even know wetin in be or how to even prepare am. But for village all dis den go you go see den den go dey together dey eat, all dis food wey be sey we self we no even k ow wetin dem be cause thoe food na dey very healthy, most of dem get all dis medicinal properties inside dem. Most of dis herbs and fruits dem for village nut dem wey de dey chop wey dey dey go frm de go find dem chop. Den de get all dis healthy medicinal properties inside dat is why most of di sickness wey we fit dey sick for township, you o go see am because all this dey tek care of their bodi, de go dey healthy. You see as dis woman dey drink teas and dat thing be like teas I no know weda nna tea but she dey pour di kettle with three different cup meaning sey pipu dey around wey she won share dis food with dat thing be like something wey dem fry or dem bake. For local pattern e get as de dey bake something locally as um oven n dey, na inside grand, we de don dig grand finish de o kon put firewood light am cover am, carry wetin dem dey fry put inside container wrap am well put am inside still use sand cover am di thing o kon mek di thing very very well like dis won wey de dey chop here e look like something wey den go bake and teas too as den gather, de dey enjoy demselves for local setting as den st down for ground breeze dey touch dem those won so go dey inside ouse AC go blow us but dis won na fresh air, everything dey touch dem, di happiness den dey together, den dey happ y de dey share food together, e dey very very important.

Ah na dis same woman again oh <laughs> she don carry, dis one na, na is like, dis one look like something wey dem fry, and na still plenty inside na, na four cups, na four cups dey her front, e be like sey she dey put am for, she dey wait, expect pipo. And na she dey really enjoy dis Africa pattern very very well because, she go just come outside sit down for ground no worries about anything, fresh breeze dey blow her for head, just relax dey chop her food, see as di food plenty, dis one na four, I dey see four cups with kettle, e be like na tea be dat wey dem put inside di kettle because, I dey see di colour of di, di colour dey somehow like sey na tea and dat thing look like something wey dem fry, and she dey happy, she just sit down aside, relax on top mat for front of the mud house, to show sey dis one na village, na proper village and dis one na straight from farm. Once straight from farm, to fire, to chop no, no extra processing, no, no factory anything, anything, na just direct from farm to fire to, de cook am straight and na di way I dey see di kettle, di kettle dey shine black, which mean sey na inside um firewood na hin dem tek cook all dis things wey dem, and di thing plenty and I know sey no be only her dey chop am. She dey expect company kwa, people go con follow her chop, na in be di community, na in be love, na in be sey pipo dey tu, na togetherness we dey tok about. When community come together, as for local area like dis, when the community come together, de chop together, den dey happy, everybody love eachother, nobody dey fear anybody, nobody dey expect bad thing from anybody, when de come together de chop, na in be the happiness wey dey inside chopping local meal together for outside or for ground.

dis same woman don come again o dis time around now she dey is like dis thing look like local pizza o it look like local pizza dis time around she still sit dan outside for her house kwa dis one na two cup i dey see and two kettle if something dey by de side she just sit don on top mat de thing look like pizza she dey cut am sure sey she dey expect company all dis is good bekos community wen you talk about community wen people come togeda like dis no be family members or ex ten ded family wen dey come back togeda wen dey come togeda sit dan togeda put hand togeda inside one pot inside one plate to chop de law e dey show love e dey show togedaness e dey show sey dem love each oda and no body carry bad thing for mind for anoda person so wen dem come togeda dem chop bekos dis food i dey see no be only her go chop am but she dey prepare am so dat wen she don prepare finish oda people go come sit dan kwa follow her chop with de two kettle i dey see and de two cup means sey she de expect company and dis pizza although e no look like de normal pizza wey we know e no look but i sure sey becos of de way na look like natural something from straight from farm e sure sey go dey very healthy i sure sey e go de very healthy becos but wen you chop things strait from farm without processing without factory all dis things addictive so dem dey put inside chemical so is beta dat e dey beta dat way dan all dis factory things wey dem dey send it is beta dis way community love and togedaness na de best way to enjoy a meal with your family

agricu agriculture dis days no be de same way him be before technology don come don make tings beta make tings easy some pipu for village dey go get farm many acres dem no go fit farm all because den dey use hand manual labour dat way e no dey efficient him no dey fast him dey time consuming and you no fit achieve plenti tings but wit mechanized farming now e discover sey dem fit use time wey dem go use wit hand cover small area if dem use machine dey fit cover de whole farm sef dat is why e dey necessary for government to help all dis small time farmers with all dis equipment because e go help dia farming dey more efficient dey go produce more dem go save more time dem go get more time to spend wit dia family no be sey dey go come out in de morning stay farm from morning till night if dem get dis equipment dem no go need to do only one person sef fit do work wey ten pipu no fit do because dis equipment some of dem na multipurpose one equipment dey do many tings so if dey get dis equipment dem go fit do plenti tings within short period of time cover a lot of ground within short period of time because dis machine dem dey make am specifically for dis farming to make farmimg easy and to make farming more effiicient for farmers so dat dey fit produce more produce within short period of time

Farming get procedure, before you go farm you go need to clear di area wey you wan plant inside. Wen you don clear am you go pack di hip burn am, den you go kon till am, wen you till am you go kon plant di seed wey you wan plant. After you don plant am you go begin water am, after you don water am, after a while you go see sey e go begin grow small small, naim be sprout. After e don sprout small, den you go allow am make e continue to dey grow dey mature, after e don mature, e don grow finish, which ever seed wey im produce naim you go harvest either you eat am or you sell am depending on wetin you plant am for.

Dis modern time wey we dey now, different ways modern ways for farmers to mek sure sey their farming dey more efficient, dey very good don dey de don creat am like dis farm tracking system now na like drone wey be sey we go dey control am from one place den we go dey observe di whole farm becase some farmers, their farm dey big well well acres of land. So if you dey use leg, if you dey use manual method like you dey use your leg dey patrol dey observe wetin dey happen, you no go fit see wetin dey happen and you fit no even cover everywhere before you tire and you fit spend di whole day self where you dey track things wey dey happen for your farm. But dis new technology now you fit stat one place send dis done up through di controller, you go control from up you go kon observe di whole farm. If anywhere dey if pest don dey destroy your plant your crops, from up there you go see am, you go know di exert area. Den wen you won go apply di pesticide for that place you go go direct to dat place no be sey you go dey waka around aimlessly. you fit waka self you no go see am if you neva actually pin poin di location. But with dis dron naw wen you don go cover di whle area of di farm, you go see di ecert location. Also if pipu dey break into your farm, dey thief your crops dem, with dis drone wen you don go from up, you go kon see di particular area where de dey enter, na you go kon secure di place. Even crops wey don dey mature wey don ripe, sometime if you dey patrol, you fit no see everything. But with dis drop you go know di area wey don dey ripe for harvest. You go go there diret harvest only those ones leave di rest. so dis new new method wey de don invest for farming tomek sure sey everything go well mek pipu no waste time mek time wey dem go use dey do beta thing for farming or even other social activities de dey spend am inside farm, e no dey good like dat. As farmer, e good mek we deploy all dis new new technologies wey don dey available for us so dat as we dey do our work, as we dey do our farm work mek we dey do other tjhings with our life because we no go just live inside farm because of sey na our work.

Dis sausage fruit na very valuable fruit both from di tree to di fruit e sef. E get many uses and many benefit. Di fruit dey dey big and becos of how di shape be dats why dey call am sausage fruit, e dey dey long, e be like, e get cylinder shape, e long, e dey heavy, e get many things inside, e dey heavy well well. E dey reach up to almost four point five KG and di pipo dey use am as food, pipo dey also use am as medicine becos dey don discover sey e dey help treat both malaria, fever, skin problem, ulcer many health benefit and di tree of dis pandoro fruit, di tree pipo don discover sey di tree strong well well and termite no dey worry dis tree so de dey use am for timber industry well well becos of di how durable, how strong di tree dey. Dis fruit many pipo dey use am as food becos e dey very rich, di seed e sef wey dey inside di oil when dey comot di oil, when dey extract di oil, de dey use am for beauty product like cream all dose things wey pipo dey use rub for deir body and deir face mek deir skin dey shine well well. So pandoro fruit or sausage fruit dey very useful but di tree and di fruit e sef dat is why pipo dey use am well well.

Global warming na problem wey everybody for the world dey experience today Global warming dey cause wetin we climate change wetin be climate change as the name carry talk na when wetin dey happen dey happen normally con change wetin dey happen dey happe no become no be wetin con dey happen again Places wey rain dey fall rain no go too dey fall am again places wey rain no dey too fall rain go begin fall dia dats wetin na wetin dem dey call climate change and this climate change carry many things follow body like flooding dis flooding na wen farmers don farm finish then dem expect say rain no go too fall but when the because of climate change na rain go come fall more as e suppose fall the whole farm go come cover for flood and when dis ting don happen like this all the things wey dem don struggle plant all of dem go die and for country wey dey rely on all these tings to feed the country when flooding con spoil all the tings wey dem don plant finish e go make hunger go dey the land dats why e good make government help put measures in place so that when plenty rain don fall like this dey go get how dey go channel am so that flooding no go destroy crops wey farmers don plant so that food go dey the country.

Dis two picture of two brooms wey dem don, wey dey just package finish. How dem dey carry get dis broom like dis local broom na through palm frond, like from palm tree now di leave, the branch wen you don cut am, den di leave you go kon pluck am out, comot di leave small small dose center, di center part you go kon package am, pack am one one, one one, one one, one wen e don wen e don plenty you go kon use rope tie dia head togeda. Some pipu even prefer to use broom sweep dia house more dan brush becos e get some kind areas like under chair, under bed wey broom fit reach wey brush no fit reach even for to sweep outside e dey better to use broom dan brush some pipu prefer to use broom.

um di picture dey show like all dis kind of grass dem um likely from dis wetin e mean be sey becos um for local house now wey dem build local house di zinc side of local house and no be zinc dem dey use oh na raffia, dem dey call am raffia na all dis um all dis um plant dem be like grass wen dem dey use, wen dem wey dem join am together jam pack am um wen dem don join dem together finish, dem go come tie am for di on top of dem after dem don use all dis local stick put for di roof of di mud house dem go come carry all dis raffia dem now join together put am there. Dat thing na, rain no fit pass am um and e go make inside of your house dey cool No be like zinc na wey be sey heat go dey do for wey sun dey, di zinc go dey collect heat dey put for inside house but dis one now no be so. If heat dey do thing no go even, inside your house go cool everything um na so becos all dis local things na so dem dey even for village um. So if you understand how to use all dis things you go discover sey your house your life go dey go dey good, go dey sweet especially for rural areas wey dem no get all dis foreign dis um new new technology things wey we get For local area na so na dis things wey dem dey use to build their own house make everything dey okay for demselves um. Some people no know am but em if you know am, if you know how to use am you go discover sey e dey very useful especially for villages like dis

Frying flour produce, like di tins wey dem dey use flour fry, wen dem fry flour like bonce, like chin chin, like puff puff. Wen dem don mix di flour finish with different ingredients some time milk, some time butter, some time baking powder. Wen dem don mix everything finish like chin chin or like puff puff, dey go kon mould am put am inside oil, fry am for some minute den bring am out. E dey dey very delicious, pipu dey chop am with different tins, you fit use zobo or cold drink drink am or you chop as snack. Children dey carry am go school dey chop during break time as their break time snack. So for many African homes na so dem dey carry do their own snack wey dey very nice for children and for adults also.

So germination na English word wey dey wey mean wen plant if you don plant seed na after some sometime some seed na after some days some na after weeks um di thing go come, small small this thing, leave or small dey call am sprout go come out from ground, na hin be sey di plant don dey grow di seed wey you plant don dey grow na hin be germination so some plant dey take long period of time before germination. Wen you plant seed, di seed go first of all decay for ground oh wen e don dey decay finish e go come you go dey water am as you plant am, you go dey water am you go dey pour am water. As you dey water am, you dey monitor am. After some time, you go discover sey dat seed na wen don die, small, small leave na go come dey come out from ground na hin be germination. e don germinate kwa, you no go just leave am like dat oh you go come dey water am small small, dey water am small small If um, if you see sey insect or pest dey go around you need to use pesticides so dat em all those all those things wey dey chop am no go chop am again you go still water am, so im go dey grow, dey grow, dey grow after some weeks you go discover sey di thing na don dey get the thing don dey get wetin we dey call stem go come get um hooks na hin go fit support itself um so you no go too dey water am like dat again now, um na so germination dey carry happen

So di picture di picture wey we dey see di thing look like um plantain wey dem don harvest finish park, keep dey wait make day break so dat dem go carry enter market um plantain na anoda cash croop one wey dey very lucrative because if you no, if you get proper plantation wey be sey you plant plenty plantain and plantain no be something wey be sey e go come dey die no plantain dey hard to die so once you don plant one, na so di one go dey go dey produce more and more and more and more plantain so na you go come dey use your hand know how you want carry arrange am. Dis ones na dem don harvest am Dem don harvest am finish. Wetin dem dey wait now, dem just pack am keep one side make day break make dem carry enter market, sell am. Plantain na very healthy healthy um food wey be sey if you eat am both unripe and ripe anyhow you wan eat am di thing dey very nice and e also get medicin medicinal value kwa for body people wey dey do, wey dey suffer diabetics dem dey advice dem make dem dey eat unripe plantain and plantain na as a farmer if you dey farm plantain e get season wey be sey plantain price dey go up and dat time e go favour you too because if you get plantain for plantain plantation you go discover sey your plantain go dey produce steady for you but di season wey be di thing go dey up, you kwa you go get wey be sey you go sell and you go make your own money. So plantain na very lucrative business for a farmer to put e hand inside